Emizingo egy'empiiya nga gili mu bubandhaalibandhaali. Bagisiba bulungi, basiba bw'etaanu etaanu. Empiiya dhinho nhungi dhili oti dha kava mu itelekelo lya dho.

Endhuki nga eidye kukimuli kili mulangi eya kyenvu nhe kipapali elikunhunha mu omudhenhenhe etwale ekozese, omudhenhenhe gwa mugaso eli obulamu obwo muntu era nhe bisasala byadho tubikolamu emere twala oba eiva.

Endhoki nga dhili mu kisaala, ekisasala kinho kilaga nga endhoki dha yalula dhavaamu ebito nga dhili kutambula ku kisasala okwo, endhoki dhili mu langi eya kisitaka nga kisasala kili mu langi oti ndhirugavu irugavu oti kisitaka sitaka.

Embogo enhume dhili isatu nga dhidhwire eitosi ku migongo, dhilina amayiga agefuna, embogo dhino eibili dhili boneka bulungi endhala eli bonekaku kabina. Ghedhili ghaligho eisubi eliri mu langi eya kisiitaka n'eya kiragalalagala. Embogo dhino kyabulambuzi ekingiza ebyenfuna oba empiya mu ighanga nga abantu baidhye okulambula n'abaana okusomaku.

Amammotoka amangi agali kutambula, agandhi gesoloiza walala, gali mu langi edh'endhaghulo, ghabagho nh'abantu abangi abali kutambula. Nga wano ghaligho omwala oba olukonko olutambuza amaadhi, n'olutindo olusaza abantu okugya esayidi eyindhi.

Ekifoo kye batanhiramu ebyo kulya bye bakozesa okusiika eiva nhe'mere, ghaligho enhanha, endhagi, obutungulu nhe bintu ebindhi nga bili ghanho bili mu langi edhendhaghulo.

Omusaadha nga ali kuseyeya ku maadhi agemye enkasi ayemereire ali mu lugoye olwirugavu amaadhi gateese, ghali seyeyera ghaligho omuti nga alaga oti ali kwira ku lubalama olwa maadhi, amaadhi gali lifanana nheigulu byona byona bweru.

Obukomo obwambalibwa ku mikono nga buli mu langi edh'endhaghulo, ela nga baabughandhikaku, baabukubaku omutima baabughandika akagambo akasoma kati "Jesus". Buli mu langi eya kyenvu, eya kasayisaayi, bbululu, nh'endhirugavu.

Amayumba ago mulembe ogweila nga bagazimba illa bazimba ga mabati bazimbisa miti ba maanta. Ghaligho akagila akatonho aka gyayo akabita mu bigogo ebili mu langi eya kilagala era mu bigogo mumbali mwabyo eriyo emiti egili mu langi eya kilagala emiti ginho gya fenhe